Haysa bolla goyetida gade garsan dumma dumma asati saanera zeretha oykidi zeridi dizaysanne eeta guyera muuze gadey dizaysanne he muuzey lo'o giin woyko lo'o muuze immidi dizaysa bessees.

Ha misile bolla qoncizayssi woykko ha misile bolla beettizayssi keehippe odanassinne qoncisanas koyettenna woykko dariza keehippe gita gade qoncizayssa gidishin hegetha gade garsanka issi kaame woykko gadeza haaththa ushshida makinay uthidaysa ha misiley nuus qoncisees.

ha misile bolla goyettida gade garsan oyddu asati eqqizayssa gidishin istika istappe heedzdzati heedzdzu saanera giste woykko zeretha oyqqidi zerishinne essape guye baggara issi aawoykkoppe aaththidi dizayssa ha misiley nuus qoncisees

hawisile bolla qoncizayssi issi atikilte woykko dozata haakime kemikaale doozasu bolle woykko buron dicciza putesu bolle qolizayssa hamsilenos qoncisees

Hayssa bolla odanassinne qoncizanasppe darida gade bessirayssa gidishin he gadenka ha'i wode oreta teknologe murutha gidizayssi gadeza lo'o ogen haaththa ushshizayssi misile hagan qoncides.

ha misile bolla ha7i wode keeththa garsan woykko lo7iza sofon puute sa dichchana woykko giigissana oosettiza teknologi ogetan qoncidi ha misile woykko ha puute lo7o ogen diccizayssa ha misile nuus bessees

Ha misile bolla issi naya qoncizayssa gidishin he nayakka ba7oosu maao maayada uttidayssanne ippe guye baggara katha gacanau maaddiza ooratha maashine qoncizayssa ha misile nuus bessees.

ha misile bolla cora asati goyethida gade garsan yidi saaneera ayfe woykko zeretha oyqqidi gade garsan zeretidayssanne minnidi ooso ooththidi dizayssa ha misiley nuus qoncisees

ha misile bolla nam7u burcuqoti woykko nam7u bilqaadeti utthidayssa gidishin etagarsanka kemikaaley uttidayssanne eta malkekka salomeranne cilil7o woykko galal7o malatiza malke oykqizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolli cora asati goyetida gade bollan zeretha ayfe safaranne saynera oykidi piski piski zerishin izappe guye baggara muuze gaden uzey dicidi dizayssa ha misiley qoncisees.

ha misile bolla issi shuchchan oosethida keeththa garsan asati woykko oosanchati banta ooso maay7o maa7idi issi petetan gididi katta woykko madabaran diza kattata ashsha gidi dizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha missile bolla qoncizaysi woyko ha misile bolla de'izaysi mettetiza miththa gidishin he miththayka bitta garsan woyko unko gididi dicizaysanne kehippe mishin mal'iaaysa ha Miley nus qonc'ises.

Ha misile bolla muuze gadey qonccishin ha gadeza bolla muuzeykka maaraninne yaran yaran diccizayssa bessishin issi maccassiya madaabara qancca oykka eqqidayssa besees.

Haysan qoncizays woga gita barbare gade gidishi he barbare gadenka barbarey kehipe lo'o ogen dicizaysa gidishin iza qalameyka kehipe zo'izaysa beses

Ha misile bolla macca asati issippeteththan gididi banta ooso ooththishe maxettido tukke miccidi punnidinne giigisishin ha misile nuusi keehippe qonccisees.

Ha misile bolla nam'u asati timatime gade garsan qoncidaysa gidishin etika attumane maca gidishin timatimeza bitappe maximaxi saxine shishizaysa gidishin

Haa missile bolla nusi betizayissi woyikko qonccizayiss dalgga gade gidida wode hee dalgga gade garissankka dumma dumma zereththatti dumma dumma yaranni toketidayissa haa misileyi nusi qonccisess.

Hayssa bolla maxetidinne shiiqidinne yaran yaran melana mala woyko meecetidi geeyana mala uttidason diza gade muuruta tukke geetetizaysi qonccida mala ha misiley nuus bessees.

ha misele bolla qoncizayssi hedzdzu woykko hegappe cora asati issipetetan gididi appile geetettiza metettiza ayfe oyqqidayssanne etikka eta garsan issi chaynay dizayssa bessees

Hayssa bolla nam'u asati issi afukado gade garsan qoncizayssanne hessika lo7o muuruta immiza afokado banta kushen immidi oyqidinne ufaysishin hayssi nuusi bessees.

Ha misile bolla metetiza mitha pute diccizayssa gidishin he puteykka daro wode gezze heeran diccizayssanne keehippe mal'izayssa ha misile nuusi keehippe qoncisees.

ha misile bolla wogga gita gade garsan mangopuute diccizi ayfe ayfsidi dizayssanne he putekka wogga ayfe ayfidayssanne mangoykka lo7idi gakkizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla issi cimaaway muuze gaden qoncizayssa gidishin he muuzekka keehippe lo7ogegen diccizayssanne tuuqethidi eqqizayssa ha misile bessishin he aawaykka bagaden eqqizayssa misile qoncisees

Hayssa bolla oyddu asati timati megade garsan qoncizayssa gidishin etappeka issi bitane kushe xoqihistidi haasayizayssa gidishin hamko heedzdzu asatikka iza siyizayssa hayssi bessees.

hani sile bolla muuze gade garsan diza asatanne badalaykka diza sohon issipetetan dizayssanne esa garsanka hara dereppe yiza chayna asi issoy eqqizayssanne ubbaykka kushen apile oyqqizayssa nuus qoncisees

hayssa bolla woykko he misilen qoncizayssi gade murutha gizizayssappe issoy qoncizayssappe muuze geetettidayssi beetidayssappe aadhdhidi he muuzekka lo7o demmisha imisizayssa hayssi nuus bessees

Hamsile bolla issi bitane gade garsan eqqizayssanne izappe guye baggara gakkida balaleti mokiri lo'o mulota immidi dizayssanne izikka sinta baggara lokkoma garsa bul'ishen ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bolla qoncizayssi woga badala gade gidiza wode he badalayka tiyan woykko maanassinne zal'ettanas gakkiza mala ha misile xeellishinnus keehippe qoncisees.

Ha misile bolla qeeri gaxxare heeran diza sohoy qoncizayssa gidishin he keeta woykko he gibbe garsanka guutta urtati dicci didizayssanne etagarsan dumma dumma miishati dizayssa nuus bessees.

Ha misile bolla qeeri gade garsan issi aaway qoncizayssa gidishin he aawaykka hammuti didizayssanne iza konke bolla maraxine wothidi he aaway gade garsan simeretishen ha misiley nuus qoncisees.

Ha missile bola gade garsan issi bitaney eqizaysanne qale medheyeqe otishen he bitane bolaka kopiyenne he bitane sintan woyko heysape dhoqu gida mayketi dizaysa ha missilezi qonc'ises.

Ha mosile bolla nam'u bale sixanne adayi qoncisidaysa gidisjin etika nam'u kopiya wothifo issiyka dumatetha ogen manaxira aathidaysane qoodhen shaashe woyko sharne xaaxidaysa ja mosoley nus qoncises.

Ha misile bolla xaaxeththa sanththey dicciza gaden issi bitaney oothtihdi dizayssanne uttidi he gade buli'idi dizayssa nuusi qonccisishin he bitaneykka minotatanne zambbotetan ba ooso ooththishin ha misiley nuusi qonccises.

ha misile bolla metettiza miththa qommo woykko unko qommo gidiza zeretay dicci didizayssanne heyssika boye geetettiza woykko barakate boyna geetettizayssa gidishin ikka dumma mera oyqqidi dicci didizayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolla keehi gita gade garsan issi bitane xaata santay diza sohon bul7i bul7i giigissishenne he bitanekka uttidi keehippe ba ooso minotethan oothtishin ha misile qoncises.

Ha missile bolla c'ora asati qoncidaysa gidishin izzappeka ha bagara saytappeka yida asati gaxaren diza asatas timirte immishane ubba asayka eqidi tamarishe ha misiley nusi qonc'ises.

Ha misile bolla gaxare heeran asati ubbayika banta kushen pute oyiqqidi issipetetan limate oso othanawu denididi eqqida issane etika ubbayika eqqidi timirte ekida isa ha misile nusi qoncisses.

Ha misileza bolla qonccizayssi issi zuma bolla diza gade bollan nam7u booratha waaxidi issi bithanee goyyiiddi dizayssanne izikka keehippe minitheththan ba ooso ooththizayssa bessees.

Ha misile bolla woogga gitta gadde bolla issi aaway nam'u kareththa boorata waaxxidii ba gadde gooyishenne keehippe miinnidi oththishe haase bolla xurqaye wooththidii ooththishin ha misiley nuus qonccises

Ha misile bolla qoncizayssi asati buucha gakkiza woykko shiishshana gakkiza giste issipetethan gididi buuccidi shiishshishenne banta oosoa minnidi oostishen ha msile nuus qoncisees.

hayssa bolla wogga gita gade garsan dizayssanne nam7u kareta kacerakka wogga boorati issi bisane waaxi uthidi goyizayssa hayssa bolle nuusi qoncisees

hamisiley nuus qonchisizayssi wogga tokka he rawoy kozuma bolla qoncida gade beeththidayssa gidishin he gadekka issi aaway nam7u boorasa waaxidi keehippe lo7o ogen goyi didizayssa nuusi bessees

Hayssa bolli buro goyethi didiza gade qoncizayssa gidishin he gade garsanka issi nayn nam7u boorata waaxidi goyishenne izikka bahashe bolla xuqawe woththidi oothtizayssa nuus bessees

ha msile nuus qoncisizayssi wogga gita gade garsan nam7u worata waaxidi aaway banaa goysishenne ooso ooththisana dentetishen bessizayssappe aadhdhidi gadey buron goyethi didizayssi bessees

Ha msile bolla nuus qoncizayssi gaxxare heeran diza gade garsan attumanne cima asati woykko maca cima asati qoncizayssa gidishin etikka puute tokana banta kushen puute oyqizayssa hamsiley nuus qoncisees

Hamsile bolla nam7u boorati waaxethidayssanne essappe guyera issi nay woykko issi yelaganay dizayssa hamsile qoncisishen ikka gade garsa bur7ishenne goyishen hamsile nuus qoncisees.

hamsile bolla gaxxare heeran dizayssa woykko gaxare heeran diza xoqason diza gare qoncizayssa gidishin he soonka asati puuthe toqano ubbaykka holla bokkidi dizayssa hamsile nuus qoncisees

Ha misile noossi konchiizayssa ha misile bollan diza oyddu asati banta ooso boykko tuke haaththa garsan gelisiri keehippe gorfidi meecizayssanne banta ooso minnidi ooththidayssa bessees.

Hayssa bolla coraasay issi petethan limate ooso ooththana dendizayssanne etikka banta kushen nam'u puute oyqqidi tokkanau yizayssanne etikka maaran maaran hemethi didizayssa nuus qoncisees.

Hayssa bolla cora asati banta heeran limate ooso ooththi didizayssanne etikka issoy issoy bookkishin issoy issoy qase kessidayssa banta ooso minnidi issi petetan ooththidayssa bessees

ha misile bolla goyetti diddiza gade qoncizayssa gidishin he gade garsanka nam7u boorati waaxethidayssa bessishen hissi yela ganaykka he boorata gade goyishen qoncisisidayssanne xurqaye oyqqidi itasho ciidi goyizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla nam7u waaxetida boorati qashetida wodenne gade garsan eqqizayssa qoncisi shin he gadeykka goyeti uttidayssanne asi qoncibennayssa ha misile nuussi bessees.

ha misile bolla wogga badala gade garsan melida badalati woykko kaxappe aaxidi lo'etiri kenchiri melida saaten issi bitanekka izan qoncidi ha badala xeellishen piqili piqilii xeellishen ha misiley qoncisees

Ha misile bolla issi goyeti diddiza gade qoncizayssa gidishin he gadenka nam7u kareta boorata waaxidi issi bitane goyi diddizayssanne hashshe bolla surqawe woththidi ba ooso woththidayssa ha misile qoncisees.

Haysa bolla nam'u zambo osanchat qoncizaysa gidishn etika Mata issippe shishid pun puninne banta otha othizaydanne hen bagara issi kofiya athiza bitaney he masaza athid dizaysa beses.

Ha misile bola woga kamey woykko goshas madizza tiraktere gidishin eta matta macati eqizayssanne issi chaynna biyanry manxire wothidi eqizzayssa besees.

Ha misiley nunsu qoncisizayas ha' wode tekino loge muruta getetiza mashiney dizaysanne izika katha makiza woyko gacanas gigetidasanne izape hena bagara woga gita kethatinne kamey dizaysa qoncises

ha missile bolla nuus qoncizayssi ha'i wode tekinolojin ooraxidi yiida gade lo'o woykko assa na sheempisanas hatta gade murta ogen ushshizayssa mashine ha misilen qoncizayssa nuyo bessees

ha misile bolla oorata kaame qoncizayssa gidishin he kamekka zo7o qalame dizayssanne he kaameppe heenna baggara wogga shuchchan oosethida pooqe keeththay dizayssa ha misile nuus qoncisees

Habthile bolla oorata teknologe murta gidida oorata mashine eqqizayssanne he maashine malke zo'o gididayssanne izikka kattha shiishshana woykko katha gacana maaddiza misile gididayssa ha nuna bessees

ha misile bolla qoncizayssi woykko ha misile bolla beettizayssi katha woykko badala gacanao maadliza ooratta ogen woykko teknoloji murota gidiza maashine qoncizayssa nunaha misile bessees

Ha misiley bolla qonciza issi wogganne keehippe gita gade garsan goshsha makinay keehippe minnidi gade guuyishenne hissi gade bollan hine baggara dumma dumma muretoti toketi uttidayssa bessees

ha misile bolla cora asati uutta gaden qoncizayssa gidishin etikka ha7i wode yiza uutta haashshana maaddiza maashinen urtha hashishenne banta ooto issi petethan gididi ooththidayssa ha misile nus qoncisees

hayssan ooratta ha7i wode teknologie giigissida saate yida maashine qonchizayssa gidishin he maashinekka katay dicciri gakkidayssa shiishshana maaddizayssa

ha misile bolla wogga gita gade goyethi didizayssanne he gita gade garsan heedzzu goyiza makinay woykko tiraktere geetettidayssi qoncizayssa gidishin he tiraktere bollanka itiophiya bayndire dizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla issi githa gade garsan goyiza makinay woykko diraktere geetettiza ha7i wode teknologiyen dicciza makinay dizayssa qoncisishen he bitaneka issi bitane uttidi laggizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla cora goshshas maaddiza kaameti uthirayssanne eta meray woykko eta malke zo7onne etappe guye baggara woggagita keeththanne mitathi dizayssa nuus bessees

ha misile bolla qoncizayssi heedzdzu kaame woykko goshsha makinati qoncizayssa gidishin etappeka guye baggara zo7o keththanne istappeka guye baggara wogga gita keeththay qoncizayssa ha misile nuus bessees

hayssa taxelishen oratta galal7o malke woykko cililokka dizayssa kamey dizayssa mala bessishen izappe guye baggarakka hara hara makinati woykko kameth dizayssa qoncisees

ha misile bolla qonchizayssi ha7i wode ooratha ogin yiza kata shiishshana woykko kata giigissana maaddiza ooratta kaame woykko maashine qonchizayssa gidishin izaappe hina baggara keeththanne makinay dizayssa ha misile nuus bessees

ha misile bolla wogga gita badalagade qoncizayssa gidishin he badalagade garsanka goomada woykko teknologi murtan yizayssa gadeza haattan urshanaw yiza mashine qoncizayssa ha misile nuus bessees

Ha missile bola kame woyko goshas madiza kamey qonc'iza gidishin guye bagaraka c'ora oratha kameti shiqi utiraysa duma duma go'a imizayssa ha missile qonc'ses.

Ha missileza bolli giitta gadey goyetidi dizayissanne he gadenkk goyiza makinay ha'i wode oraxidi yizayissanne asa na shempisanas wolqaka wursena ogen goyizayissi goshsha kammey qoncizayssa ha missiley qoncises

Ha misile bolla oratha makinay woykko goshsha traktere geetetida kaamey qonccidayssa gidishin ikka dumma dumma maado madizayssappe aadhidi gade goyanassinne dumma dumma oothota oothanaw madizayssa ha misiley qonccisees.

Ha missilen kehi dalga gigida garden zeretida kaththa qommoy betizayssanne oraththa tekinaloje muruta mashshiney he kaththa shishishin ha missiley tas qonccises.

Ha misile bolla keehi gita oge dizayssanne izappe hina baggaranne hina baggara wokka gare dizayssanne he ogenka dumma dumma makina qommoti yaran yaran uttizayssa ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bolla issi bitane nam7u goomara laagetida goshsha makina oyqqidi sugidi laaggishenne ikka hemesaretishen ha misile nuus qoncisidappe aaxidi gade lo7o ogen goyettidayssa ha misile nuus qoncisies.

ha misile bolla goshshas maaddiza kaame woykko goshshathiraktere geetettizay qoncizayssa gidishin izappe hina baggara wokkanne gita makinay eqqerethidayssa ha misile qoncisees

ha misile bolla wogga aaho gade qoncizayssa gidishin he gade garsanka heedzdzu kaameti woykko beeththenason diza kaameti qonciza gidida wode he kaametikka gade goyishinne eta bollan topphe bandaray uttidayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla gade garsan ooratta kaame qoncizayssa geeshin he kaameykka katta woykko sabele shiishidi he maata issipetethan woththidayssanne caanidi laggizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla uutha gade qoncizayssa gidishin he uutha gadenka nam'u maca asatinne oyddu attuma asati qonciza gidishin he attuma bitanekka oorata teknologen yiza uutta hashano maaddiza maashine oykqizassa ha misile qoncisees.

Ha misile bolla gade garsanne qiza kaameti qoncizayssa gidida wode he kaametikka ha'i wode teknolologien ooraxidi yidayssanne kattazi gakkishen shiishshanas maaddizayssanne etikka shiishshidi issi so hon qolizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla keehi gita gadeppe ha7i wode ooraxidi yiiza katta shiishshano maaddiza makinay katta shiishshidinne issi sohan qolishen ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla ooratta ha7i wode yiza teknologe mulotha gididi katha gaacisanassinne kattha giigissanas maaddiza teknologe makinay ooratha gididi yizayssa misile qoncisees

Ha missile nus qonc'isizayti lo'o lo'o murutati bayzetidaysanne he sohoy marketi getetidi xesetidaysanne eta gidanka burtukane,muze duma duma mishati dizaysa beses.

Ha misile bolla issi yelaga macca nayiyaanne naathi qeeri naathi oyde bolla uththidayssanne nayiyakka naathus kaththa immizayssanne naathikka kaththa mizishen misile nuus qonccissees.

ha misile bolla qoncizayssi injeeray isisi saynnen maaran maaran uttidayssanne he injeeray dabu keeththan woykko sarge diza soon giikettidayssa dan giiqeti uttidayssa ha misile noos qoncisees

hayssa bolla ta xeelishen issi misile bolla issi macasiya nam7u xaaxethida santata oyqada eqqizayssa gidishin iyakka keehipe miicayda eqqizayssa hayssi nuusi qonchisees

ha misile bolla oyddu asati qoncizayssa gidishin he misile bollan dizayssi heedzdzati macata gidishin issoy qasse attumanne guuthana gididayssa bessishin izikka madabara bolli kiiri uttidayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla nam7u asati konchizayssa gidishin essappeka issoy ooso ooththizayssanne issoy ooththisizayssa gidishin he ooththiza bittanekka qarqiteera diza miisha tookitokki mihishen bessees.

hamisile bolla qoncizayssi lo7o onen woykko murtan gakkiza meesethiza miishasa gidishin issikka saaxine bolla qoncizayssi kaarote timatime lelehenne dumma dumma katta qommoti bessetidayssa hamsile nous qoncisees

hamsile bolla qoncizayssi woykko hamsilen beettizayssi muday irdata dirijite geetettiza sohon zayte kartoone ra gi gidinne mokorunekka pistaleyraggi gidi uttidayssa hamsiley nuus qoncisees

hamsile bollan qoncizayssi zal7e zal7ethida soho gidishen he zal7e bollanka issi maca mishiriya gisse bayzishenne issiniya shamishen makimakki ekkiza mala hamsile nuus qoncisees

Ha misile nuus qoncisizayssi issi keetta garsan uno duuqete madabarara shiiqidi issi bolle uthidayssanne heyssika wolqi baynna asas imeththana mala shiiqizayssa hayssi nuus bessees.

Ha missile bolla qoncciza miishati :- mokorone, zayte, dhiille gididi shiqidayssa gidishin eetika wolqi baynna asatas ogen aqqiza asatas immanasa maaddizay qoncisees.

Ha misile baraha dere woyiko afare kililen issi mithi dicidayi bayina sohon asati shiqidi uttudayisanne etika irdatha ikidayisa ha misile nusi qonccises

Haa missile bolla atakiltte zeereththa gidida kaththatti muruta ogenni dicciddi maxettid issi bolla uttidayisanne timatimenne xaxettida saniththatti saxineni shiqqi uttidayissa haa missileyi qonccisses.

Ha missile bola issi ayiy baraha heran dizayisanne he missile guye bagaraka badalati toketidi buron diiccishenne he sohe kehippe mela hera gidizayisa ha missile nus qoncises.

Haysa bolla woga Gita santhay xaxetiza gade bolla hedzu asati qoncizaysa gidishin eta nama'ati atuma gidishin issinoya qase maca gidishin wuri banta oso oithizaysa beses

Haa missile bolla qonccizayiss suqe gishshin hee suqennkka dumma dumma kaththa zereththatti qonccizayissa gidishshin ettikka misire kareththa sawa boththa sawa atara baqelanne dumma dumma mishshata suqenni qonccizayissa haa misileyi nusi besees.

Ha misile bolla qoncidara issi yelaga naya dizayssanne izakka buucetida giste nam7uson nam7uson qachada izakka oyqada eqqizayssanne ba ooso wooththidayssa ha misile nuus bessees.

hamsile nuus qoncisizayssi wogganne keehi giita gade garsan dumma dumma ciishay diccizayssa gidishin he ciishaykka ayfen beyanassinne shamidi son wothanas lo7izayssa hamsile bessees

ham sile bolla keehi dalga gade garsan issibisane eqqizi haasayizayssanne hebitane bootta maama iri ayfenka maraxine haathtizayssa ham silenous bessees

Hamsile noos bessizay woykko qoncisizay keehi gita gade bollan yaran yaran toketiza maldo qommota gidishin etikka lo'o multa immiza ogen gakkizayssa ham sile noos qoncisees

Ha misile bolla cora boorati deizayssa gidishin etaka heemmiza naysi ya baggara dizayssanne he boorati wokka giita kacce dizayssanne maata miidi dizayssa nuus bessees

Ha misile bolli nam7u asati wogga gita gade achchin eqqizayssanne essappe guye baggara badalay keeshippe lo7o ogen diccizi gayattidayssanne etikka he badala xeelli didizayssa bessees

Hayssa misile bolla qoncizayssi guuta gaxxare gade garsan woykko gaxxare heeran diza sohon puutoti yaranyaran baynta gaden toketidayssanne lo7on wurta immizayssa mala ha misile bessees.

ha misile bolla wogga gita giste gade garsan cora asati shiiqizayssa gidishin etikka ubbaykka issi mala koppiya huphen aaththizayssa qoncisees

ha misile bolla keehi gita dere koncizayssa gidishin he sonka dumma dumma qommo zeretha oyqqiza gadethi dizayssanne izaappe hina baggara keehi gita gita zumati dizayssa nuus bessees

ha misile bolla qoncizay gu utha gade gidishin he guutha gade garsanka dumma dumma puuthe qommoti dicci didizayssanne izappe hena baggara guutha shuchchan oosethidanne qorqono keeththay qoncizayssa ha miselenoos bessees

Ha misile bolla wogga gita gade garsan buron gakkizayssanne wogga gidiri diccizayssa uutha qommota woykko uuthay diccizayssa gididayssa keehippe lo'izayssanne giita gakkanayssa a misiley bessees.

Issi macasiya wogga gita gade garsan woykko he gadeppe ha baggara eqqizayssa gidishin izakka issi bagga tishistada xeellishennne sharbe bahashen wothadanne maraxine aaththidayssa bessees.

ha misile bolla heedzdzu asati badala gade garsan dizayssanne etikka badala oyqqi oyqi xeellizayssa gidishin etikka qoore bolli dunguza saaxidinne huphe bolla koppeya aaththidayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolli wogga dere qonccizayssa gidishin gita derenkka dumma dumma yaran ayfen be7anaw lo7iza ogen gadeti goyyetidinne muruuta imiidi dizayssa ha misile qoccisees.

ha misile bolli guththa gade garssan yafaran woykko yaran yeran maran tokeththida shunkurtte puuteti qoncizayssa gidishin etikka dumma dumma go'a asa naatus imizayssa ha misiley besees

Ha misile bolla hezu asati gade garsan qoncizayssa gidishin etappe guye baggara wurtha gare yeddizayssanne etappe sinta baggara diciza maata yedizayisa ha misile lus qoncisees

Ha misile bolla keehi gita gade qoncizayssa gidishin he gita gadenka giste zerethay dumma ogin gakkidayssanne izappe bolla baggara salo xelishin saloyka keehi lo7izayssa ha misile qoncises

ha misile bolla gita dere qoncizayssa gidishin he gita derenka dalga ciishawoykko dalga puute oykqida maldogadenne hena baggara wogga zuma yeddizayssa dere ha misile nuna qoncises.

Ha misile bolla cora asati issipetetan gididi ooso oottishenne zeretidi gakkiza giste woykko gaashe issipetethan buccishen ha misile nuna bessees

Ha misile bolla badala gaze qoncizayssa gidishin he badalaykka gakkizayssanne tiyati issimita bollin nam'a bayizayssa ha misile qoncisishin he badalayka dumma ogenne lo'o murutan diccizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla woga woray qoncisizaysa gidishn he worappe ha bagara hathey biza shepey dizaysanne haroy yid mitha menthid ichisizaysa ha misiley nus qoncises

Ha sohoni xeelishshin kehi dere wogga gididayisanne iza miyeni wogga zumayi dizayisanne izappe haa bagara woga haaththayi dizayisa ha misileyi nusi besesi

Ha missileza bolla bettizayiss issi bitaney ollay bokketidagan mango tokishenne heni bagara qase issi bitaney biitta mihizayissa qoncciside besses

Ha misile bolla wogga gita woray qoncizayssa gidishin he gita wora girsonka dumma dumma zumatinne dumma dumma mitta wommoti diccidi dizayssanne he miththa qommotika biita naaganas keehippe lo'o gidizayssa besees.

ha misiley nus qoncisizayssi cora bale siltane asati issipeteththan giididi chiigiynne tokizayssanne isikka eqqida booththanne uttidayssa gidishen hessape hena baggara potto dendizayssa bessees

hayssa bolla wogga gita woraynne gita denbasoy qoncizayssa gidishin he dembanka isiaayya shaashe weykko sharbe baqooren xaaxada eqqizayssa gidishin ikka ippe guye baggara dumma wogga goorati dizaysse mala noos bessees

ha misile nuus qoncisis hayssi ha sohon keehi gita woray qoncizayssa gidishin hegora karsanka dumma dumma mita qomoti diccizayssanne hayssi biitha naagana lo7o gididayssa noos bessees

ha misilee nus bessiza woykko hams lenusi qoncisizayssi keehi wogga gita wora garsan issipetetan woykko yaran yaran daro cima asati oyden uthidayssa hamsi leenus qoncisees

ha misile bolla sayteppe yira asati gaare heeran diza gade garsan issipetetan yiidi puute tokkishinne etike poppiyanne dunguza aaththidayssa hamsile nuus qoncisees

ha misile bolla wogga gita dere qoncizayssa gidishin ha misile bollanka gatta keeththa malatiza cora teqati woykko xekay woykko wogga zumay dizayssanne qoncizayssa ha misile nuna bessees

ham silen nu beyizay woykko nuus qoncizayssi wara garsan diza keehippe dalga woykko gita yara oyqqidi tokethidanne dicciza mitata be ishen etikka keehippe dalga gidizayssa hamusile nuus qoncisees

hayssa bolla oyddu gita asati qoncizayssa gidishen esikka wora garsan eqqizayssanne etappe guye baggara keehi gitanne wogga woga mitati dicci didizayssa hayssi nuus bessees

Cora osancha asat issi bolla shiqid pute tokishenne daro Baga asat eqid utidaysanne issipetetan minid banta oso oothidaysa ha misiley qoncises.

Ha misile bolla cora asati issi bolla shiiqidi gade garssan eqqizayssanne eetika issipetethan tishshi issisa xeelidi asi tammarsidayssa ekkidi dizayssa woyko tammaridi dizayssa ha misiley nuus qonccisees.

Ha misile bolla issi bitane gade garsan eqqizayssa qoncisi shin he bitanekka qaalamexeyeqe oosetishen nam7un kushe xoqo ooththidi ba qofa qonciside hasayishen ha misile qoncisees

Ha misile bolla asati pute tokkishin woykko mango mita tokkishinne he tokkida mitha bolle biitta zaarishin qoncisida gidira shin issi bitane okkidi he uuzo ooththida wode gatan qasse issi bitane akafara biitta miyishen ha misile qoncisiis.

ha misile wolli cora asati wora garsan hamuti didizayssanne etappe bollan bollan keehi aduqiza mitati diccizayssa ha misiley nuus keehippe qoncizayssappe aadhdhiri he asatikka dumma dumma miishata eta giddon awstishen ha misiley qoncisees

ha misile bolla issi bisane wora garsan eqqizayssanne he wora garsa guye baggara cura mitati dicci didizayssanne etappe sintara bisane eqqidi pootho dendizayssa ha misile nuus qoncisies

Ha misile bolla oge dunan diza suyiqezi woyko duma duma ekati bayzetiza sohoy qonci zaysa gidishin he oge dunanka cora asati eqa bayzishenne shamishen qoncizaysa gidizaysa hamisiley nuna beses.

Ha misileza bolla keehippe lo'izanne manasinne ayfen be'anas injetiza dumma dumma Medhat woyko metetiza miishat qoncisizaysa gidishn izka dumma dumma misha demisanas danda'izaysa ha misiley nus beses,

Ha misile bolla qoncizayssi lo'o muurutan woykko lo'o ogen toketidi diciidi maanas gakiza ayfe qomo gidishin izikka akbaddo geetetizaysi zambilen woykko saaxinen uttidayssa ha misiley nuus qoncises.

Hayssa bolla teknooloojee woykko gaden dicciza murutha issape issuwa qonccissizayssa gidishin izikka shunkkurththenne oge doonan bayzeththanaasinne lo7o murutha woykko lo7o demisha immanawu qonccizayssa ha misilee nuus bessees.

ha misile bolla qoncizayssi woykko ha misilen beettizayssi lo'o murtan gakkiza maanas maaddiza miishata gidishen etika timatime muuze shunkurte abukado dumma dumma miishati ha misilen qoncizayssa noes bessees

Ha misile bolla timaatime qoncizayssa gidishin heth maatimekka lo'nne muruta ogen toketi diccidi giyas aadhdhizayssanne hethi maatime saaxinen uttidi zal'ttishen ha misile nuus qoncisees.

Hayssa bolla giya zoonan bayzethida mudutasi woykko gadeppe keype lo'o ogen oosethida mudutati qonchizayssa gidishin etikka tuumo muuze abukado loome dumma dumma meetetiza ayfe diza miishati qoncizayssa bessees

Hayssa bolla qoncizayssi zuuqe gidishin he suuqenka maanas maaddiza maaddiza miishati koncizayssa gidishin etika timatime muuze ananase aple dumma dumma miishati konchizayssa bessees.

Ha misile bolla oorata ogen woykko teknolog ogen diccizi lo'o mudutha hiza mesetiza miishati suuqen qoncizayssa gidishin etikka muuze abukado lelehe hababe dumma dumma miishati qoncizayssa ha misile nuus bessees.

Hayssa bolla giya bolla bayizethida murotasi qoncizayssa gidishin etikka yaranyaran uttizayssanne eta meraykka oykko eta sunthaykka kaarote timatime qaare lelehenne dumma dummati qoncizayssa bessees

Ha misile bolla qoncizayssi oge doonan zal'etida zal' gidishin izikka maxaxe tummo dumma dumma lelehetanne lelehe ayfeti zal'eti didizayssa ha misile noos qoncisees.

hamsile bolla qoncizayssi woykko beettizayssi dumma dumma ogen woykko lo7o murutan diccidi gakkida katta qommota gidishin etikka lelehe xaaxeta santanne dumma dumma miishati dizayssa hamsile nuus qoncisees

Ha msile qoncizayssi woykko ham sile nuus bessizayssi shunkurte gidishin he shunkurtekka lo'o ogendicizi murta demmizayssa gidishin izikka miisha demmisanawu giya izi madabettidi zadheti diidizayssa hamsile nuus qoncisees

Ha misile bolla oge dunan zal'etida dumma dumma suqeta concisizaysa gidiza wode Tish histid betizays atekiltey bayzetiza sohoy dishin he sohanka dumma timatime,abokado malay haraykka dumma dumma malati qoncizayasa ha misiley nuus beses.

ha misile bollani giya donnani utidayisa gidishin he misileyika duma duma zaliesi shiqida mishata besizayis gidishini he misilenika sanithayi tumoyi timatimeyi duma mishati dizayisa ha misileyi qoncisesi

Ha misile bola ayifes beanas injetizaayisanne Manas loiza murutata shiqidasanne henitikka ananase,burutukane ,papaya,muze,abukadose dumma dumma Manas madiza mishshat qonicizayisa ha misileyi nus besees

Ha misile bolla giyas zal'anas kiida qommoti uthidayssa qoncisishin he miishatikka shunkurte dinniche karote timatime loome dumma dumma miishati bayzethana qoncizayssa ha misile bessees.

Ha missile bola c'ishay dic'izine gigetiza sohoni othiza nam'u asati qonc'izaysa gidishin etape sinta bagara diza issi mac'a na'iya mic'aydane kehipe ufayxada ba oso othidaysa ha missiley qonc'ses.

Hayssa bolla taxelishin hezzu asatti omarssa galla matha essanaw bizzayssanne ettikka bantta esso mayuwa mayizayssanne ettikka miniddi bantta ossuwa othizayssa besses.

Ha misilen qoncisizaysi issi atuma bitane eesa eesizasa gidishin izika eesa eesanawu maadiza ba ooso ma'o ma'izaysane izika eesa eesidi ke'ishin ha misile nus qoncises.

Ha misile ta bee'shshin betizaysi murutati woyko cishsha ayfetitokketidi diccidaysanne etika gegti gigeti za'ee ke'abseil uththidaysa musical beeses

Ha misiley nus besizaysi woyko ha misiley nus qoncisidaysi kehippe gita gade garsan nam'u oratha mashineti qoncidaysa gidida malane etika dumma dumma ootho othidi dizaysa ha misiley nus beses

Ha misile bolla eessa qixayinne maanas maaddiza hara qixxay gigettidayssa giddishin he eessayikka lo'o oogenne muurutta oogen gigidii ha misilen qonccizayssa nuus qonccises

Haysa bolan ta xelishini dhoqa zuma heran diza gade bolan c'ora asati issipetetan shiqidi banta oso othidi dizaysane etika salo malatiza iqa woyko zambiliya oyqizaysa mala ha missile beses.

ha misile bolla wogga gita goyethi diddiza gade qonchizayssa gidishin ekade garsanka kaame woykko goshsha makinay qoncizayssa gidishin izaappe hena baggara wogga woykko gita mitosi diccizayssa bessees

ha misile bolla wogga gita goyeti daggade garsan cora asati issi pethethan gididi bolla bookki bookki dumma dumma pote qommota tokki diddizayssanne ooso miniri ooththidayssa bessees

Ha misile nuus konchisizayssi cora asati wogga gita keeththa garsan banta ooso maa7o maay7idi ciisha qanxid giigissidayssanne issipetethan uttidi banta ooso ooththidayssa hayssi nuus bessees.

Ha misile bolla daro asati suqen woykko bayzetidason qoncizayssa gidishin he soonka lo'zinne keehippe murto ohen dicciza ciishshay gakkizayssa bayzana wothidayssa ha misile qoncises.

Ha misile bolla xaaxethida santay dicci zaggade garsan issi aayanne issi aawati dizayssanne etikka santa garsa bul'ishenne dumma dumma ooso issi petetan oolthishen ha misile bessees

Ha misile bolla nam'u macca asati ha baggan eqqizayssanne etikka banta ooso mayo mayidinne huphenka koppiya woththidi ciishsha giigis giigis qachizayssa ha misile nuus bessees.

ha misile bolla cora maca asati huphe bolla burta shaashe woththidinne ooso maoykka zo7o aaththidi ciishshay diza oososan ciishsha woothi shen ha misile nuus qoncisees

Hayssa bolla wogga gita gade qoncizayssa gidishin he gita gade garsanka kaame dizayssanne he kaame gade goyi dir uthidayssanne amalkekka zo'o gizizayssa bessees.

hamsile nuus qoncisiday woykko hamsiley nuus bessizay asati banta7ozo maaran ooththishinne he oosoyka heeessa iqara qacishe woykko tukki tukki giigissishen hamsiley nuus qoncisees

ha misile bolla cora asatinne irdatas imettanaw shiiqiza eqati uttidayssa gideshen etikka zayte alga jibba dumma dumma miishati qoncizayssa ha misile nuus bessees

Ha misile bolla wogga gita ciishshay diccizanne oosethida keeththan macasatinne attuma asati shiiqi uthidayssanne eta sintanka issi aayya eqqada timirti eta ommishin etikka uttidi tamarshin ha misile nuus qoncisees.

ha misile bolla ciishsha gade garsan woykko ciishshay dicciza sohon dizayssanne he ciishakka giigissi giigisi qanxidi gaarezan woththidi issi nay woykko issi attumanay laaggidi efizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha msile bolla keehi githa gade qoncizayssa gidishin he githa gadenka gakkiza kathasa shiishshiza kaame he ooso ooththishin woykko ba ooso minniri maaran ooththizayssa ha msilenoos qoncisees.

Ha misile bolla cora asati wogga gade garsan dizayssanne hetikka issifetethan gade bookkishenne xike akapoyqqidi dumma dumma oosota ooththidayssa ha misile nuus qoncisees

Hamzile bolla cora asati goyethida gade garsan uthidinne etikka holla bookkibookki zerettaza tokkishenne minnidi ooththishen ham zile nuus qoncisees.

Ha misile bolla issi macasiya qoncizayssa gidishin izakka ciisha qanxa qanxa giigissayda ba ooso ooththidayssanne shaashe hu'en qachada keehippe ufayxayda ba ooso ooththidayssa bessees.

Ha misile bolla ososon asati banta ooso othishne issipetetan banta ooso mayo mayidi siraten banta ooso othishn ha misiley nuusi keehippe qoncisesi.

ha misile bolla keehi lo'izanne ayfen beyanawu injettiza ciishay giigi uthidayssanne he ciishaykka kare deressinne hara hara sohos bayzos banas giigetidayssa ha misiley qoncisis

ha misile bolla issi macasiya qoncizayssa gidishin he macasayaka ciishshay oosettida keethtan ooso ooththida wodenne iyakka ba kushe dhoqu ooththada keehippe miicayda ba qofa woykko ufayxayda qoncisidayssa ha misile bessees

Ha misile bolla issi bitane mangogaden eqqizayssanne ikka biroon diccidi woykko ayfidi diza mango ayfeta kushen oyqi oyi xeellishen ha misile nuus keehippe qoncisees

ha misile bolla cora asati issipetetan dendidi akafa porka dumma dumma massare oyqqidi gade bul7ishinne goyishin ha misile nuna keehippe qoncisees

ha misile bolla wora garsan woykko gade garsan dicciza wogga odoro mitha bolli daro koottati uttirayssanne he kootha garsan matati eethsa eessirayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla cora asati qoncizaysa gidishn eta gatdappeka issi bitaney sinthani eqidi etasi timhirete imizysanne etika eqidi tamarsizaysappe adhidi etappe guye bagara wogga zumay dizaysa ha misiley qoncises.

Ha misile bolla hezhzhu qoncizaysa gidishin issiniya macca nam'ati qasse atuma gididayisane etape guye baggara shapay woykko haththay biza sohone duma wogga zumati qoncizayta besesi.

Ha misile bolla wogga derey qonccizayssa gidishin he misile bollan bettizayssa gita gita zuumatanne dumma dumma haaththay eeli uttidayssanne keehippe mela soho gidizayssa h misiley nus qonccises

Hayissa bolla cora balesilatane asati issippeteththan dizayissa gidishshinn eta garissankka Ethiopia teqilayi ministere docter abi ayimed qonccizayissa mala besees.

Ha misile bolla qonc, izayisi hathayi biza shafanne duma duma shuchan osetida ogeti qonccisizayisa gidishin he mithayika woyiko he shuchan osetida ogeka kehippe sithi gidayisa ha misile nusi besees

Ha misile bolla qonccidaza izati nam'u asati puuteti diccizaga gade garsan uttida isa gidishin izikka botta mayo mayidi issoyika dumatettan qobbiyanne manaatstsine aattidi eqqiza isa ha misile nusi qonccises.

Ha misile bolla wogga gitta dere qoncizayssa gidishin he deresonkka demba sohoy, makinay biza ogey, haaththay eeliza sohoy zumay dumma dumma kaametinne bantta ooso ootiza mishati qonccidayssa besees.

Ha misile bolla issi diciza woykko woxate nazi qonccizayssa gidishin he gaddenkka puuttetti woykko manggo puuttetti buuron dicizayssa ha misiley nuus qonccises

Hayssa bolla issi bitaney nam'u kushe xoqu oothidi eqqizayssa gidishin a miyenkka haaththa elisanaw sharafa giigisiza sohonne appe guye baggara wogga gita gadey dizayssa mala bessees.

Hayssa bolla ta teliishshin issi bittaney muuze gade garssan eqidayssa gidishshin he bittaneyka ba kuushshe xoqqi hiisttidi issi soho malatiiza bessanne gade garssan muzey buuro gaakidi dizayssa ha misiley besees

ha misile bolla qoncizayssi woykko ha misile bolla beetizayssi nam'u zo'o mayo mayiza asati gade garsan woykko bul'ettida gade garsan haatta maaran ushshishen ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla keehi haaththay gogiza shaafay qoncizayssa gidishin iya miyenka dumma dumma dicciza mithatunne izappe haakkidikka gadeti dizayssa bessishin gadenka buron puutoti diccizayssa ha misile nuus qoncisees.

hamsile bolla wogga dere qoncizayssa gidishin he dere bollanka daro dozereti goyishen woykko holla bookkishen qoncizayssa hamsile nuus keehippe bessizayssa bessees

Hamsile bolla usuppu adde asatanne issi maciya qoncizayssa gidishin etikka issi petethan oosoy oosethida sohon eqqizayssa gidishin etappe guye baggarakka wolla bookkida woykko biitta caanida dozere dizayssa hamsile nuus qonchises.

Ha msile nuus bessizayssi woykko hamsile nous qoncisizayssi nam'u asati haaththa doonan eqqizi foto dendizayssanne issoyka dummatetha ogen maraxine aaththizayssa hamsile nous qoncisees

Hayssa bolla heedzdzu asati banta ooso a minnidi ooththirayssi qoncizayssa gidishen efikka shara qanxidinne waxari diidizayssanne etappe guye baggara cora asatikka banta ooso ooththizayssa nuusi bessees.

Ha misile bolla keehi dere qoncciza wode ,he derekka ogera biza haaththati dumma dumma ogera yiza haaththati qoccizayssa besishin hegekka gidibbe woykko etophiya wogga miishsha haaththay bizaso gidiza malanne hankko woggayssappe laapizayssa qonccisees .

ha misile xeellishen haathtay biza ogenne pude baggara zumay bettishen ayssi haaththay biza oge lo7ethidi minnida shuchan keehippe oosethidayssanne haaththay ba ogen maara bizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla keehi dalga gadey qoncizayssa gidishin hegadeykka dummanne teknolosi ogen goyethidi maaran maaran haaththay uyidi dizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla woray qoncizayssa gidishin he wora garsanka issi bitane nam7u kushe xoqo istidi wora xeellishenne yaanne haanne gishin ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla haaththay baana mala shuchchanne simminton minnidi oosethida ogenne haaththay baanas maaddiza dilde geetettidi oosetida mala ha misile nuus qonchisees.

Ha misile bolla woga gita miiza barate bola dumma dumma Mary diza wado miizati dizaysane etika banta yaran utidi mata mishin ha misiliye nus qoncises

Ha misile bolla gaxare heeran diza keethati qoncizaysa gidishino he heranka miizatinne deyshati woyko so medosati qoncizaysanne ista matan katha keethay woylo duma duma qorqoro keethay dizaysa ha misiley nuyo qoncisses

Ha misile bolla qonccizayssi woykko ha misile bolla beettizayssi soo medosa gidishinka so medosakka banta keeththa garssan uttidayssanne kaththa woykko maata mishin qonccizayssa gidishin izetikka waado miiza gididayssa ha misiley nuus qonccises.

Ha misile nusi qonc,isidaysi gaxare hera gidizayisa nne he gaxare heran issi ayiya desha haridayisanne he harida deshatu garsappe isuwa tokizayisanne issippe guye bagara qasika hara deshati dizayisati

Haysa bolla waado miizati aqiza sohoy qo.cizaysa gidishin,he waado miizatika banta yaran yaran issipetethan eqqidi maata mizaysanne istika wogga woyko daro muuruta immizaysa bessees.

ha misile bolla qoncizayssi kuttoti haretizayssa gidishin he kuttotikka maca kuttota gididi issipetetan haareti didizayssanne katamidi diccizayssanne lo7o demmisha asanas immizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla gaxxaray heeran diza keeththay woykko safaray qoncizayssa gidishin he heeranka nam7u miizati dizayssanne hinna baggara gadeykka dizayssanne issoykka qasse gaththa keeththay dizayssa ha misiley nuus qoncisees

Hayssa bolla wogga miizatu keetha garsan dumma dumma zo7onne booththa malke diza waadu miizati qoncizayssa gidishin eta sinthanka issi bitsane maata immidi eta midzizayssa qoncisees.

Ha misile bolla keehi meliza soho woykko mela heeran daro soo medoossatinne asati kumizayssanne he so medosatikka booratanne miizasa gizizayssa ha misile nuus qonccisees.

Ha misile bolla cora miizati woykko some doosati qoncizayssa gidishin etikka bantadiza sofon woykko eti haaqiza heeran uttidayssanne ichizayssa gidishin etikka waado miiza geetethidi xeesetidayssa ha misile nuus qoncisees

ha msile nus qoncisizayssi cora boorati denbasohon dizayssa gidishin etikka bolla gita gita kacceta oyqizayssa mala hamsile noos qoncisishin etikka maatamizayssa bessees

Hamsile nuus qonchisizayssi giya doyana woykko giya bolla meheti zal7ettidaso gidishen heyssanka dorsati deeshshati miizati dumma dumma asatikka qonchizayssa bessees.

hayssa bolla giyay qoncizayssa gidishin he giyanka meleti zaal7ethida sohoy beestirayssafe aadhdhiri deeshaykka dorsayka qoncizayssa mala bessishen harawasati baysishen issutikka qase shamishen ayssinos bessees

Ha misile bolla qoncizayssati goykko ha misilen beetizayssati some doossa gidishen etikka waado miiza gidizayssappe issinniya bireta garsara ba qoore kessada hanga uthidayssa ha misile nuus qoncisees.

Hayssa bolla issi bitane qoncoranne mith hoyqqidi cora mehita issipetetan shiishshidi ogeera woykko as palte bollara efizayssanne hayssi bitane mino ooso gidida ooso ooththidayssa bessees.

Hayssa bolla kurtoy haarethida keeththay qoncizayssa gidishin he kuttotikka issipetetan shiiqidi banta keeththa garsan dizayssanne bantakata miiddinne banta haatha uyidi issipetetan dizayssa bessees.

ha misilenus qoncisizay woykko bessizayssi meheti zal7ethida soho gidishin ha sowanka daro gita deshshatinne dorsati shiiqi uthidayssanne zal7e asaynne shammi asay issife dizayssa ha misilenus qoncisees

Ha misilen beetizayssi keehi demba son soo medosati shiiqi utidayssane he soo medosata heemiidi diza nam'u asati mata heeran qonccizayssanne he soo medosatikka boorata woyko miizata gidizayssa ha misiley nuus qonccisees.

Haa missile bolla kutoppe betida murutayi qonccizayissa gidishshin he murutayikka inqulale gidizayissanne marani maranni eqanni woyikko ba mishshanni woththidayissa ha misileyi nusi qonccisses.

ha misile bolla nam7u boorati qoncizayssa bessishin ha baggan diza boora kacce keehippe dalganne beyano loo7izayssa gidishin guye baggan diza booreya zo7o gidishenne hetappe henna baggara buuray woykko woray dizayssa ha misile qoncisees

ha misile bolla issi macasaya qoncizayssa gidishin he macasayakka kuttoti sintan uttada miicishenne kuttotus haaththa immiza wode kutoti uyi diddizayssanne kuttotu sintanka nam7u phopuleti uttidayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla soo medoossati shiiqidayssa gidishin some doossatappeka habasha attuma guttonne maca gutto gididi issi petetan shiiqidi mishinne hemeteretishen ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla nam7u asati qoncizayssa gidishin etikka shuchchan oosethida keeththan dorsata haarishinne esikka azinanne macho gidizayssanne ba oosota woykko dorsata keehippe lo7o wogen haarizayssa ha misile nuus qoncisies

Ha misile bolla cora asati shiiqi uttidayssanne issoy issoyka issi issi dorsa oyqqizayssa bessishen etappe guye baggara dunkane ddizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla some doossati qoncizayssa gidishin esikka haatta gandappe uyishenne etameraykka deesha dorsa booratinne ha misilen qoncizayssa nuus bessees

ha misile bolla some doossati qoncizayssa gidishin he some doossatikka waado miiza gidira wode issiniya qase mara issina qase aayo gidida wode aayeya ba mara sinkay dadizayssa ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla barate giddon diza waado miizati qoncizayssa gidishin etikka issoy issoy mishen issoy issoy ichida shin issoy issoy qasse eqqida shin ha misile nuus keehippe qoncisees

ha misile bolla qoncizayssi kuttoy arettiza keeththa gidishin he kuttoy harettiza keeththan dumma dumma kuttoti shiiqi uthirayssanne he kuttotikka maca gidishin eta kattiza woykqo etas ba miisha giigissida bittane eta ye7o katha emishin ha misiley qoncisees

Hayssa bolla lo'o muurutay gakkizayssa qonccizayssa gidishshin he muurutayka lo7o oggen zeretidi diizayssanne issi bittaney ba kushshen oyqqidayssa qonccisidhin he muurutayka bangga giididayssa nusi beses.

Ha misiley nus qoncisizays goyetida gade garsan puteta tokidi dizaysa malanne he pute bitaneyka polise gididaysa izapeka guye bagara cora asati e eqidaysanne etika dunguza qodhe yegidaysa nunls beses

ha misile nuus qoncisizayssi bantayaran yaran dicciza puuthe woykko abukado miishati dicchizayssanne etikka dici gakkiza saate dumma dumma woykko lo7o murutha immana mala qoncisees

Ha misile bolla qoncizayssati nam'u asata gidishin histika minotethanne goobatethan banta'oosa owustishen hinni baggara diza bitane huphen koppeya aaththidi maasa issiso shishishen nus qoncisees.

ha misele bolla bogga gita dalga gade qoncizayssa gidishin he gadenka daro puteta woykko muuze qommota toqano hollay bookethi utdidayssanne hinna baggara cora muuseti toketidayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla nuuyoo qoncizayss woykko ha misiley nuus qoncisidayssi lo'o ogen woykko lo'o muluta ogen zeretidi gakkida banga issi asay kushara oyqqizidi bessidi dizayssa ha misiley nuus qoncises.

Ha misile nuus bessizayssi woykko ha misilen nuus qoncizayssi badala gishissan he badalaykka lo'o ogen diccizi murta ehizayssa gidishin ikka mitha wolle kaqethu uthidayssa ha misile nuus qoncisees.

ha misile bolla qoncizayssi mangogade gidishen he mangoykka ayfen beyanassinne maanan injetiza ogen keehippe zo7idi kaxidayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misile bolla qoncizayssi woykko Ha misilen beettizayssi muuzegidishin muuzekka lo'o ogen woykko murtan gakkizayssanne izikka keehi lo7o demisha imisizayssa hamsiley nuus qoncisees.

Ha misilen woray betizaysa gidishn he wora garsanka ciishay diciza sohon issi zo'o may'o mayida bitaney hoki utid ootho othishn ha misiley nus qoncises.

ha misile bolla badala shiiqoy qoncizayssa gidish he badalaykka gakkidi maxethidappe simmi melidi issi bollan uttidayssanne mittabolle kaqeti uttedayssa ha misile nuus bessees

Ha misele molla issi cimaaway gade garsan eqqizayssa gidishin he cimaawaykka gakkiza badalatanne ciishata ba kushen oyqqidi bessi di dizayssa ha miselenoos qoncisees.

ha misile xeellishin issi ci maaway bagaden uthidi yuurenne daapiya issi bolli walakiri hamishetiya qolanas giissida wode ha siyle woykko ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla oosancha asati banta oosoppe gade yeddizasoyidi pute thokkidinne hepute thokkidaga haaththa uchchusen qoncisizappe atirie nam7u asatikka nam7u koppe aaththidi issoyka qooren dunguza xaaxidayssa ha misile qoncisees.

Haysa bolla nam'u asat qoncizaysa gidishn etappeka issoy para godanne issinya qase pra woyko meheta akamiza macasiya qoncizaysa gidishn izaka mehe hakamizaysa beses.

Ha misile bolla issi bitaneynne nam'u hareti qoncizayssa gidishin, he bitaneyka nam'u hareta madaabara garsan kaththa woththidi, he hareta siraatan woykko maaran mizizaysa besees.

Ha misile bolla oge doonan biza miizati qoncciza issa gidishen mizatikka kacey xaaxet uttida issanne etappe dummatetha ogen issi deeshiya eta garssan diza issa ha misile nusi qonccisees.

hamsile bolla qoncizayssi some doossa gidishin etikka keehippe ordenne duule bagga ha bagga zaarirayssa qoncisizayssa gidishin heme doosatikka keehippe lo7o go7a immizayssa hamsile noos qoncisees

ha misiley nuus qoncisizayssi nam7u hakimeti banta ooso ma7o ma7idinne nu doonanka magise wottizi he ooso woykko banta ooso ooththidayssenne issappe heena baggara issi makinay do7a dizayssa bessees

Ha misile bolla nam7u asatanne issi hare qoncizayssa gidishin hayssa bollanka hare keehippe hargizayssanne hare hakamiza haakime hare keehippe lo7o ogen hakamizayssa bessees.

ha misilen qoncizayssi barate woykko mehe haakki meketa gidish he soonka issi bihane hargida ba hare ekiri yiri eqqizayssanne hare qooren wozolo qachizayssa ha misile nuus qoncisees

ham sile bolla qoncizayssati sope doossa gidishin etikka wude biza sohon deeshshatunne dorsati dizayssa gidishin etappe miiya baggara qay masqale oykko ambulanse makiney dizayssa ham silenoos qoncisees

hamisile bolla qoncizayssi meheta haakime keettha gidishin e hakime keettanka asati hareza hakamisana ehizayssanne haakimeti hareza hakamisishen ha misile nuus keehippe qoncisees

Hayssa bolla issi pootozi qoncizayssa gidishin izi pootoykka meheti hakamitiza keeththa giza sohonne esika meheti he pooto bolli dizayssa nuus bessees.

Ha misile bola gaxare heran diza so gidishn gaxare heranka miza akamisanaw gigida sohon mizata asati akamisishenne etaka dumma dumma oothota oothidaysa ha misiley nuusi qoncises.

Ha misile bolla na,mu hakimeti bantha oso mayo mayidinne donanka maske atidi duma duma masareta oyikidi bantha osuwa minotethan othishe ha misile nusi qonccises

ha misile bolla issi macasiyanne issi paray qoncizayssa gidishin he macasiyakka meheta haakime gidishin he para hakamishenne dumma dumma miishata ias imishen ha misile qoncisis

ha misile bolla cora some doossati qoncizayssa gidishin some doossatikka dorsa deeshshanne gidishin ethappe hina baggara qeemesqele moykko ambulanse eqqizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla nam7u asati qonchizayssa giiza wode eta bollikka woykko eta achinka issi hare dizayssanne etappe issiniya mehe haakime gididayssappe aadhdhidi meheza oykqada hakamishen ha misile nusi konchises.

Ha mislen qoncccizayssi wora medoossa woykko haaththa giddon diza wora medoossa gidishin ikka aazzo geetheththidi keehippe yashissira ayssanne achchaykka kehippe daronne a bollaykka keehippe minnizayssa ha mislee nuus qonccissees.

Ha missile bolla qonccizayssi woora medossa giidishin he woora meddossayka dhekka bolla huphphen shuchchay diizasson kiizayssa giidishin iizika woora kana gettetizayssa bessishin ha missiley nusi qonccises.

Ha missilen qonc'isizaysi wora medosa gidiza wode wora medosayka kehipe be'anaw yashizaysanne gita gidizaysape adhidi wora heran woyko mela heran dizaysa ha missile nus qonc'ises.

ha misile bolla wogga gita derey qoncizayssa gidishin he woranka wora medoosay dizayssanne he medoosa suntay worakana geetettizayssa gidishin isikka wora giddon hemistishen ha misiley nuus qoncisees

Ha misile bolla qonccizayssi woykko ha misilee nuus bessizayssi wora medoossa woykko haaththa giddon diza wora meedossa gidishin izikka aazzo geetheththidayssanne ha7i he aazoykka hanggi uththidayssa ha misilee nuus qonccissees.

ha misile bolla worame doossay qoncizayssa gidishin he worame doossayka kace xaal7ethidayssanne izikka keehippe gita gidizayssappe aaththidi daro itiopphie deres demisha demisanas maaddizayssa woykko nacisaare parken dizayssa bessees

Hamisile bolla worame doossay qoncizayssa gidishin he worame doossaykka parke geetettiza sohon shuboora axxirethirason ichidinne izikka tishi histidi xeellizayssa hamsile nuus qoncisees.

hamsile bolla wora medo oossay wora garsan qoncizayssa gidishin he medoyssayka nashonal parke woykko asati gobanayza sohon qoncizayssanne asa nayti beyanos injettiza woykko koyiza medoosa gididayssi hamsilen qoncides

ha misile bolla qoncizayssi waraamedoossa gidida wode hemedoosaykka keehippe yashshizayssa gidishen ha7ikka hemedoosay keehippe wogga cengwursan waassi diidizayssa hamsile nuus bessees

hamsile bolla wora giddon diza worame doossay qoncizayssa gidishin he worame doossaykka wodare geetettizayssanne izas sintha geze adukkizayssanne guye gede qasse qammizayssa hamsile nuus bessees

ha misile bolla qoncizay woykko ha misile bolla beettizay xeeka heeran woykko zuma bolli uttida issi gelesho gidishin he geleshoykka mita bollanne zuma heeran dizayssa ha misile nuus qoncisees

Ha misilee nuus qoncisizayssi ha derke dere bolla issi worakkanay qoncizayssa gidishin izikka worame doossa gidizayssa eretizayssanne izikka ha yidinne tishshistidi xeellizayssa nuus bessees.

Ha misile bolla worame doossay qoncizayssa gidishin worame doossaykka godore geetettidayssanne izikka keehippe gita denbasohon eqqidinne issi so attish histidi beyizayssa nuus bessees.

Ha misile bolla qoncizayssi wora medoosa gidida wode he medosatikka issipetethan maatha mishin eta sunthayka wora hare woykko zabera geetettidayssa ha misile nuus qoncisees

Ha missile bolla wora gidon diza worra medossay qonccidayissa gidishshin medosayikka kawo zerethth gididayissanne qorenne adussa gididayissa ha missily nus qoncciside besses

Ha misile bolla wora medosati qoncizaysa gidishin etika dhuma wode woyko omarsi kedi hamutizaysanne kehipe yashizaysanne ita qoha asa bolla ha misiley nus qoncises

Ha misile bolla shuuchcha bolla eqida gawaray qoncciza wode gawara qoommoyikka nam'a gidishin woora gawaranne soho gawara gettettidii qonccizayssappe aadhidi he gawariyakka tiishi histada issi soho xelliza mala ha misiley qonccises

ha misile bolli worame doossay qoncizayssa gidishin he worame doossatikka oydda gidishin iza suntayka godare geetettizayssanne keehi yashshizayssanne ha7ikka keehi tishshhistidi xiellizayssa ha misiley qoncisees

ha misile bolla wora medoosay qoncizayssa gidishin he medoosaykka nacisar parke geetetiizasoon dizayssanne ikka maahe zeereththa gididayssanne i tishshi histtidi issi soohuwa xeellizayssa ha misiley nuus qoncisees

Ha misile bolla nam'ume doossa qommoti dishin issoy warame doossa gidishin issoy qasse some doossa gididayssappe warame doossay godere some doossay qasse gawara gididayssa ha misiley nuna qoncises

Ha misile bolla warame doossay qoncizayssa gidishin etikka aazazonne haaththa giddon dizanne bollara paallida kafo gidira shin aazazoy gaxan kiiri ichida wode kafiya qasse haaththa giddon bizayssa ha misiley qoncisees.

Ha misile bolla worame doossa gidizara qonciza saate he worame doossiyaka katta woykko ayfe qommo mishin qoncizayssa gidishin he worame doossa suntiyakka qaare giddzirayssa ha misile qoncisees

Ha misile bolla worame doossay qoncizayssa gidishin e worame doossayka gelesho geetettizayssappe aadhdhidi mitta wolli dumma dumma miisha woli amuttizayssa gidishin ikka metettiza ayfe qommotanne dumma dumma miishata miizayssanne ha7i amuti didizayssa ha misile qoncisees.

ha misile bolla worame doossay qoncizayssa gidishin he medoyssayka keehippe beyano lo7izayssanne ista kacey xaaxethidi bollan uthidayssanne ista buuchay duge woxxi uthidayssi beyano keehippe injetes

Ha misile bolla keehippe denba gida son worame doossati qoncizayssa gidishin etikka oydda gidishin eta suntayka gaara geetettizayssa ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bolla heedzdzu woramedoossati qonciza gi dishin he medosatikka nacisare parke geetettizason dishin eza suntayka geela geetettidayssa ha misile qoncisees.